Ombanga yaVenduka otayi tseyithile aakwashigwana ayeshe mboka haye yilongitha kutya mopaife ngino otaya vulu okutala koombanga dhawo kutya oyenako iimaliwa yithike peni inaya nanwa nande osha.